Litino matino aryo anyaka ki wobe gitye ka myel ma guyaro cingi kun gucung i nyim ot ki lutido ma gico tye oucung i ngetgi

Nyig kic acel tye opye i kom jang ature ma tye ka yenge odolo kore mot nikup kun yece ki bwome tye ka nen

Nyig kic acel ma kome otwi ma kwar kwar tye opye mot iwi nyig yat kun okulo wiye piny tyene tye i kom nyig yat